Ehangano lyoka hali i thanwa ombaanga yotango yopashigwana yomoNamibia otali gandja omagani koothigwa nokwaamboka ihaaya vulu okwiiningila iiyemo yawo yo yene.

Ombaanga yomo Namibia ndjoka hayi ithanwa ombaanga yotango yopashigwana ano FNB ohayi gandja omakwatho kaadhanitanga nokwaamboka haya dhana etanga lyomokambamba ekwatho lyopashimaliwa, opo ya vule okwiikwatha muudhano wawo.

Iiti oyasimana unene oshoka oto vulu okuhonga mo iinima oyindji ,oto vulu okuhonga mo iinima yoye mbyoka hayi ithanwa oosikopa dhoku pakela iikutu yoye nokutula mo wo iinima yoye mbyoka wahala ,osho wo iitafula yokutula iikwatelwa yoye noyo kulila wo.

Oongeshefa odho hadhi eta iiyemo moNamibia, dho ohadhi eta wo iiyemo kaakwashigwana. Onkene mboka ye na uunongo wokuteta omiti nokuhonga iipundi osho haya ninga, e taya landitha wo kaakwashigwana ya mone mo sha.

Omagumbo goshinanena ohaga kala owala kwaa mboka ye na iimaliwa, mboka ye na oongeshefa nenge iilonga yawo yokomake. Onkene omutumba ethete, ano penduka nena ngoye wu tameke okulonga sha.

Ombaanga yoBank Windhoek oya tula ko ethigathano. Naangoka ta ka sindana ota ka sindana iimaliwa omayuvi gaali kongodhi ye. Onkene ishangitha nena kombaanga ndjika.

Yimwe yomoombanga dha Namibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank oyatsa uukumwe nehangano lyoku landitha iihauto ndjoka hali ithanwa Pupkewitz moka ya kulula oondando dhoohauto okuza momilongo mbali nagaali ga Sepeteemba sigo omomilongo ndatu ga Sepetemba omayovi gaali nomilongo mbali nandatu omoVenduka .

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Standard Bank moNamibia ohayi longitha olwaala ndoka olumbulawu moku kala kehe kwano, ano ngele taya dhike uutala wawo momapandaandaa ohaya longitha olwaala olo tuu ndoka nokoshihako shawo olo tuu olwaala luliko.

Ehangano lyo moNamibia lyoka hali i thanwa oFNB ano ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja woo omakwatho komahangano omakwawo, yiikwathe mpoka itaya vulu, yo ya kwathele woo oshigwana mpoka itaashi vulu.

Yimwe yomoombaanga dhaNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank oya dhika uutala momapandaanda tayi gandja uuyelele kwaa mboka itaaya vulu okuthika piitayi yawo nkene haya longo na nkene to vulu okupatulula omayalulo goye gombaanga nombaanga yawo.

Aantu yomo Gaana oyo aantu yatalikako yafa yeli konima kashona yo woo aaluudhe onkene iimaliwa yaGaana inayi talikako oyo iimaliwa yina ongushu nonando oyina tuu ongushu yivulithe yiilongo yimwe.

Oku landitha oko shimwe shoku eta iiyemo mukehe gumwe, onkene tameka oongeshefa yoye nena, kehe tuu ongeshefa ,tameka ashike nena, opo wiimonene iiyemo yoye, waa hupe sho kadhila.

Opo wu ninge kapyoko mokuyalula iimaliwa nomokunyola omambo giimaliwa owu na oku ka ilongela koshiputudhilo shopombanda nkene wu na okukala kapyoko mokuyalula iimaliwa nokupewa wo iipungulwa oyindji, onkene owu na okukala wu na omuntu omwiinekelwa.

Kuza petameko lyokanona ohaka longwa nkene kena okulonga nuudhiginini, opo ke kiimonene oshimaliwa shako kokene haku kala ashike kahala okupewa. Onkene aavali oya pumbwa oku kumagidha uunona wawo wulonge nuudhiginini.

Yimwe yoomoombanga dhaNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek, otayi gandja uuyelele nkene wuna okupatulula ombaanga yoye nehangano lyawo. Oyo yena omayakulo gena ondjungu, go ogena omauwanawa ogendji.

Ombaanga yo moNamibia ndjoka ha yi ithwana Nedbank ota yi kunkilile aakwashigwana naayehe mboka ha ya longitha ombaanga oyo tuu ndjika, yiikaleke kokule nookalyamupombo mboka ha ya iiningi oyo oyene yombaanga opo ye ku dhenge no wu gandje uuyelele woye.

Iilongo oyindji ohayi ende tayi humu komeho oomvula noomvula, ohashi talika ihe kotekinolohi yoshilongo shoka, nankene taya ningi omakwatathano pokati komuntu nomuntu. Nkene sha uka pombanda na nkene shali nale.

Elongitho nawa lyiimaliwa kayishi owala okuyi longitha mokulanda nenge mokumona uuhupilo, ihe onkene wo toyi kwata kaa yi pwe ongushu nokuyidhanena, okuyi tuula noku yi longitha pauwinayi.

Yimwe yomoombaanga dhaNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard bank oya tula mo ethigathano ndyoka tali tameke mo21 Juni 2025, ndyoka tali tameke pomulongo gongula sigo ondatu komatango mOvenduka.

Haasitola adhihe hadhi landitha iinima yina ongushu yo oyina uundjolowele. Oositola dhimwe ohadhi landitha iinima yimwe mbyoka ya longa nale. Na kayina uundjolowele na ethimbo lyawo lyoku ninga nayi olya adha. Onkene lesha tango manga ino landa.

Aluhe aananyalo ihaya kala aluhe yena oshimaliwa , onkene ohaya kala kokule niinima mbyoka yanika omalandithilo. Ohaya hupu owala miinamwenyo noshowoo miimeno mbyoka taya mono momalundu.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha okulanda iinima yawo miilongo yawo. Onkene ano oku kaleka po iimaliwa yoye noku gandja ongushu kiimaliwa yoshilongo shaye osha simana unene shivulithe okulongitha iimaliwa yiilongo yilwe.

Yimwe yomoombaanga dhaNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank oya tula mo euliko lyiipindi ndyoka tali ka kala moRehoboth momasiku omilongo mbali nagahetatu gaJuni omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Oombaanga dhomoshilongo otadhi kumagidha aantu, opo kaaya kale kaa ye na oshimaliwa, ya ye ya ka kuthe omikuli kombaanga, hoka taya vulu owala okukala taya futu N$ 380 komwedhi okushuna ko omukuli ngoka.

Iimaliwa yomoNamibia mbyoka opo ya longwa paife ohayi monika nawa mokutala, onkene owu na okulonga nuudhiginini opo wu imonene iimaliwa mbika nowu ipe enyanyu lyokomwenyo. Ohayi kwathele mpaka naampeyaka yo iiwanwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB yomoNamibia, otayi kunkilile aakwashigwana opo ya kapewe uukalata wawo woongeshefa ano omangeshefelo mboka hawu kwata owala iimaliwa yomangeshefelo.

Oositola odhindji odha tula uuleke nuunima mboka uutoye mboka pomashina opo uuna waza moolaka wuye wu pitulile okanona koye okaleke nenge ngele owa hala okaleke koye ngweye mwene wuka pitule wo pomashina.

Iimaliwa yaTanzania oyo yatalikako yaana ongushu, okweelekanitha niimaliwa yaNamibia niimaliwa woo yaSouth Africa. Iimaliwa yaSouth Africa oyina ongushu yithike pamwe niimaliwa yaNamibia.

Ndjoka yili ombaanga yotango moNamibia ohayi gandja omakwatho mboka ya hala oku tameka oongeshefa dhawo pwaana omayimbo gasha. Ano ya dhengela nena konomola yongodhi yawo yo yeku kwathe nkene wuna oku tameka

Omahwata go sitola omoka hamukala opwipwiyu aantu tayi nyenge oyendji yendji mboka yeya okulanda ,mboka yeya okutala namboka yeya okulanditha onkene uuna twende momapandanda owuna okukala wakotoka oshoka omuna okalya mupombo.

Iimaliwa ya Europe inayi simanekwa uunene miilongo oyindji, onkene ohayi longithwa ashike miilongo yimwe ya Europe. Iimaliwa mbyoka ya simanekwa uunene, iimaliwa ya America mbyoka hayi longithwa miilongo ayihe.

Nonando oyendji hayati oshimaliwa osaatana, ha alushe to adha oshimaliwa shina uuwinayi, oshina wo omawuwanawa ogendji, onkene kapuna omuntu tovulu okukala monkalamwenyo yoye waana oshimaliwa shokwiikwatha mpaka naampeyaka.

Mboka yeli aanambelewa aanene mehangano ndyoka hali ithanwa Bank Windhoek, ano ombaanga yimwe yomeembanga dhaNamibia oyali ya tulamo ethigathano muga hamano gaNovemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano, moka gumwe gomaasindani taka sindana oshimaliwa shomayovi omathele gaali nomilongo mbali naga ne.

Omahala gokwiinyanyudha opo wo hapu monika omahala andithilo ngaashi hapu landithwa iikulya niikunwa wo ya talala nawa, onkene uuna wa sa enota nenge ezaza talela po ano ehala lyokulanditha iikulya yimwe, opo wi iyuvithe nawa.

Okulanda noku landitha moositola osho oshinima sha simana unene oshoka oshili sha simanekwa kwaayehe mboka haya longomo naamboka woo haya landamo .Ayehe oraya kwathelathana no yapumbwa ya simanekathane

Omahini nominambo dhuunona oyo iinima mbyoka ya ninga ondilo mongaashingeyi. Onkene aantu nayi ikaleke kokule niinima mbyoka hayi eta uunona opo ya vule okukalela po oshimaliwa shawo nenge ya longithe ominambo ndhoka hadhi yogwa opo wo ya hupithe sha shomondjato.

Iimaliwa yokoshilongo Europa oyo yina ongushu oyindji yi vule iimaliwa yomoshilongo Namibia. Onkene ngele omuNamibia gumwe okwa pewa iimaliwa yokoEuropa moNamibia ota kala ena iimaliwa oyindji lela.

Yimwe yo moombanga dha Namibia ndjo ka hayi ithanwa Bank Windhoek. Ohayi dhike wo uutala wawo mo mapandanda mpoka taku monikwa aakwashigwana oyendji opo ya gandje omauyelele nkene Ombanga yawo hayi kwathele.

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho, noshimaliwa oshina ondjundo ya yoolokathana, iilongo ayihe ohayi yeleke iimaliwa yawo noshimaliwa shoka sha America opo shi mone ondjundo yasho

Ombaanga yaNamibia ndyoka ha yi ithanwa bank widhoek ta yi kunkilile oshigwana shikale shili uupathi oshoka yo ka yi na esiku yipule omuntu oshimaliwa moku sindana oshimaliwa .Aakengeleledhi oyeli ta ya longitha edhina lyombaanga opo ya mone mo sha.

Pomahala gomalandithilo ohapu kala iinima oyindji. Ohapu kala iinima mbyoka ya hongwa ngaashi, omatemba, omatiti, niiyuma. Ohapu kala wo iinima mbyoka ya longwa miipa yiiinamwenyo ngaashi, oondjatha, oohema, nomagala, mbyoka hayi ningwa miipa yoongombe noyoonzi.

Efo lyoshimaliwa shongushu yomathele gaali shokoshilongo sha India taku moika omusamane akululwa ye okwa zala omakende.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Nedbank moNamibia otayi gandja uuyelele kaakwashigwana nokaanasikola ayehe, opo ya vule okupatulula omayalulo goombaanga gawo. Ano aanasikola inaya patelwa pondje, ngele otashi ya pokupatulula omayalulo gombaanga naNedbank.

Oositola dhomoNamibia ngaashingeyi odhina shili iikulya niikunwa yiili yayogoka nawa, ashike ondando odha londa unene, tayi etele mboka ihaaya longo nokaayena iiyemo yakola yahupe shokadhila ngaashingeyi.

Okulanditha nokuninga omangeshefelo shimwe shomwaa mbyoka hayi humitha oshilongo komeho, oshoka mboka ye na oongeshefa ohaya gandja omafuto goongeshefa ano iifendela yoongeshefa kepangelo shoka tashi eta epangelo lyi ye komeho noshilongo shika.

Ehala lyomalandithilo mpoka ta pu monika uundjato niizalomwa oyindji yindji tayi landithwa. Ope na aalandi ye li momikweyo taa landa. Kehe gumwe ota landa shoka a pumbwa. Otaya gwanitha po oompumbwe dhaalandi nota yi imonene po shawo shomondjato.

Aanambelewa aakuluntu yomombanga yotango yopashigwana moNamibia otayi ulike nkene yagandja omayovi omathele gatatu kuudhano mboka hawu ithanwa uudhano womokambamba opo yikiikwathele methigathano olyo tuu ndoka.

Gwonale ina puka sho atile omutumba ethete onkene aamati naasane mboka ye na iitalenti yokuhonga ohaya yi momuthitu okuteta iiti opo ya ya ka tale mo iiti nokuhonga mo iitafula niipundi yeye ya landithe yi imonene iiyemo yawo.

Okutyapula uukumwe waNamibia . Otuna iimaliwa yetu nomukokoli omuleli goshilongo shetu okuli ko kiimaliwa hoka. Imonena shoye shaNamibia nena , ngoye wutseye omukokoli omukeli goshilongo gwawo.

Ehangano lyomoNamibia, ndyoka lyokumbaka oomboloto, nokuninga uusila woomboloto olya li lya tula mo ethigathano lyopashimaliwa. Onkene mpano otapu ulike mboka ya sindana oshimaliwa shoka. Gumwe okwa sindana omayovi gatano, gumwe omayovi omulongo, nagumwe okwa sindana omayovi gaheyali.

Iikunwa tayi landithwa mositola yontumba moka tamu monika wo aalandi naakwatheli.

Kehe omuntu oku na oshitalenti she shoka a valwa nasho. Omumati nguka oku na oshitalenti shoku ninga iipundi yokukala mondunda yaayenda, onkene ilandela iipundi yoye nena yoku kala mondunda yaayenda megumbo lyoye.

Yimwe yomoombaanga dhaNamibia ndjoka hayi ithanwa oStandard Bank. Oya gandja ekwatho lyoshimaliwa shomayovi omathele gahamano kuudhano wokatanga kokoompadhi opo omukuthimbinga a wape oku li kwathela nokukuthanombinga.

Ombaanga ya Namibia ndjoka hayi ithanwa NEDBANK tayi hololele oshigwana nkene ya pyakudhukwa okuya kwathela. Omauwanawa ogendji geli mombaanga yawo. Onkene patulula ombanga yoye nena naNEDBANK opo wu imone omauyelele ga tsako.

Okulonga nuudhiginini osho oshinima oshiwanawa, oshoka ngele owa longo nuudhiginini, nondjambi yoye otayi kala wo ombwaanawa. Onkene ano ondjabi yoye otayi ku ningitha wu kale wu na iinima iiwanawa ngaashi egumbo ewanawa nonkalamwenyo ombwaanawa.

Oshitaafula niipundi yi li megumbo, mpoka tamu vulu woo oku kuutumba nakahewa nenge na kuume koye uuna tamu kundathana oshinima shontumba nenge tamu popi oshipopiwa sho ngandi.

Ito vulu okuhupa kehe mpaka wuli kuna oshimaliwa. Onkene oshimaliwa osho ekota lyonkalamwenyo. Ngele kuna shimaliwa oho kala wa hepa shinene ngwee to monika wafa omuntu keli nawa momutse. Mpaka otapu monika iimaliwa ooEuro omathele gatano.

Oshikaha shomuntu goshipa oshitiligane a zala ondjatha onduudhe, a kwata iimaliwa yomafo yaEuropa, mbyoka ngele owe yi yalula kumwe tayi ku pe ooEuro omathele gatatu nomilongo ne.

Ombaanga yomoNamibia Yotango yopashigwana ano FNB otayi ulike nkene aayakulwa yena okuninga kombinga yomafutilo momikalo dha yoolokathana, ano taya longitha omikalo dha yoolokathana opo yaninge omafutilo mpoka naa mpeyaka.

Omuyaluli gwii maliwa ngoka ene iisimpo peke, ta ya lula, ena wo okashina po shitaafula ko kuyalula, nomambo go ku shanga shoka a yalula. Aayaluli yiimaliwa aantu aayinekelwa oshoka oya ine kelelwa iimaliwa.

Uuna iimaliwa ya gwile momake gomuntu apuka ohayi ningi iiwinayi. Oha yeyi longitha okulanda omakaya ,omalovu nosho woo iingangamithi ndjoka yi li ya nika oshiponga kolutu lwomuntu nokuundjolowele we.

Oontauki, nenge aantu mboka haya talelepo oshilongo shaNamibia, ohayeya niimaliwa yawo, mbyoka yina ongushu ya yoolokathana kiimaliwa yaNamibia. Onkene, ohayayi ihe yaka gandje iimaliwa mbyoka yo yapewe iimaliwa mbyoka yaNamibia.

Ombaanga yotango yopashigwana moNamibia otayi gandja uuyelele kaanasikola mboka ya hala ekwatho lyopashimaliwa, naamboka wo ya hala ya patulule oombanga dhawo nombaanga ndjika. Oshi li sha yela nawa kutya ohaya pewa omakwatho uuna ye ga hala.

Yimwe yomoombanga dha Namibia ndjoka hayi iithanwa NedBank, otayi ulike nkene hayi gandja omakwatho gopashimaliwa kaa Namibia mboka yena oongeshefa dhili kondje yoshilongo, osho wo mbok a yeli kondje yoshilongo ya hala oongeshefa moNamibia.

Yimwe yoomoombanga dhaNamibia, ndjoka hayi ithanwa Standard Bank, otayi ulike nkene uulingilingi tawuyi moshigwana, ano ookalyamupombo taya longitha omalupe giingulu yakale ya nanako iimaliwa koombaanga dhaantu.

Ombanga yotango yopashigwana yomo Namibia ohayi gandja uuyelele nkene wu na okweetapo omusholondondo gwiinima yoye mbyoka wa hala okulanda momwedhi moka opo kuuhepeke iimaliwa yoye niinima mbyoka kayi na oshilonga.

Yimwe yomoombaanga dhaNamibia ndjoka hayi ithanwa ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja uuyelele kaakwashigwana mokaayakulwa yawo, nkene ya kutha ko koondando dhawo dhiilandithomwa yawo. Onkene tondoka nena wukiilandele iinima yoye kondando onshona kombaanga yotango yopashigwana.

Oku yelekathana oshimaliwa oshinima shi na oshilonga noonkondo oshoka, uuna gumwe ena iimaliwa oyiindji mokuyalula, ota shi vulika yi ka le kaayina ondjundo ,yi thike pwaambyoka iishona. Onkene osha pumbiwa methimbo lyo ku landithathana.

Ombaanga yomoNamibia yotango yopashigwana ohayi unganeke uudhano wi ili nowi ili moka taya kwathele aantu oku pitila muudhano mbuka. Taya kwathele pashimaliwa nopoompito dhiilonga wo.

Oshitaafula shomuyaluli gwiimaliwa, iikaha yuudha iimaliwa yomafo, nuupandi wiimaliwa yomafo wu li wo poshitaafula. Okashina kokuyalula iimaliwa, nomambo wo gokushanga iimaliwa nomwaalu gwayo.

Yimwe yomoombanga dhaNamibia ndjoka hayi ithanwa ombaanga yaStandard oya dhika uutala momapandanda tayi ithana aakwashigwana mboka yahala oku patulula oombaanga yawo yaka patulule, nokugandja omawuyelele nkene wuna oku kala wuna ombaanga ndjoka.

Ombaanga yotango yopashigwana ota yi kunkilile aantu ya ikaleke kokule nookalyamupombo mboka ta ya iyithana oyo aanambelewa yombaanga, taya vulu ya lye ko oshimaliwa shoye no ya nane ko oshimaliwa shoye kombaanga pethimbo ndoka to gandja uuyelele woye.

Oshinyanga shegumbo lyopamuthika gopashinanena tamu monika omathano ge li kekuma, iipundi yopamuthika yopashinanena osho wo iitafula yopamuthika gopashinanena.

Yimwe yomoombanga dhaNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oyi na ethigathano moka gumwe gomaakuthimbinga ti isindanene ohauto ye ombwaanawa yoToyota, ano kutha ombinga methigathano ndika nena.

Uupandi uuhamano wiimaliwa yomafo ooEuro omathele gaali, mbyoka hayi longithwa kiilongo yimwe mbyoka yili menenevi lya Europa.

Ombaanga yotango yopashigwana yomoNamibia otayi ulike nkene aakwashigwana ye na okupatulula oombaanga dhawo moka taya kala taya pungula iimaliwa yawo hoka to vulu owala oku yi kutha ko konima yomasiku o32 ga pita.

Oshimaliwa oshina uuwanawa sho oshina woo uuwinayi ashike munakanena ohatutala owala kuuwanawa woshimaliwa oshoka owo tawutu kwathele, nge kuna oshimaliwa ngayi ngeyi itohupu muuyuni mbuka.

Iisimpo yokoshilongo hashi ithanwa India ohayi monika iiwanawa mokutala kombanda ihe kayina ongushu lela okweelekanitha niilongo iikwawo oyindji ngaashi oshilongo Namibia oyili pevi lela nongushu yayo.

Ombaanga yontumba ndjoka ta yi ulukile aantu nkene to vulu okukutha oshimaliwa oshindji komukuli, wu ye wu shi fute nale, ashike oto kala owala to futu omathele gatatu nomilongo hetatu komwedhi.

Yimwe yomoombaanga dhaNamibia ndjoka hayi ithanwa ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omathigathano moshigwana moka kehe gumwe ta vulu okwiikuthila ethigathano moka a hala a kuthe ombinga ye i isindanene oshimaliwa she oshindji.

Yimwe yomoombaanga dhaNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank otayi gandja uuyelele nkene ongeshefa ndjoka yoPupkewitz yakuthako koondando dhayo ano metitano lyahugunina lyomwedhi Novemba.

Oshilongo Namibia momayovi gaali nomulongo nomugoyi oshali sha adhika komukithi ngoka hagu ithanwa Ocorona. Ngoka gwa li gwe eta aantu oyendji ya kanithe oomwenyo dhawo yo ya kanithe wo aaholike yawo. Aantu oyendji oyali ya kanitha oongeshefa dhawo niiyemo yawo oyali ya gwa pevi.

Omuntu kehe okwa valwa noshitalenti she. Onkene omuntu owa pumbwa okulongitha oshitalenti shoka opo wu iyetele po iiyemo. Aantu yamwe oyena iitalenti yokuninga iipundi yokukuutumba, yamwe oyena iitalenti yokuninga iitaafula yokulila nayamwe oyena iitalenti yokuninga oombete dhokulala.

Aayaluli yiimaliwa aantu mboka yiilongela okuyalula iimaliwa noku kwata nawa iimaliwa piiputudhilo yopombanda. Ohaya pewa ihe oshinakugwanitha shoka shokuyalula nokunyola iimaliwa ayihe mbyoka yalongithwa moshilongo.

Ombaanga yaNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank otayi ulike nkene wuna oku mona mo anuulingilingi mboka haya iningi yafa oyo ooyene yombaanga nenge nditye aanambelwa yomombaanga, opo wu ya pe uuyelele woye wombaanga yo ya vule oku lya ko iimaliwa yoye kombaanga.

Aagundjuka yatano yathikama pombanga yotango yopashingwana yaNamibia tayuulike nkene gumwe gomagundjuka eshi pondola okupewa omayovi ethele gaNamibia kuzilila mombanga ndjika.

Ombaanga yotango yopashigwana yomoNamibia otayi gandja uuyelele nkene hayi gandja omayakulo dhingi okuyelekanitha noombaanga oonkwawo dhomoNamibia, nkene topatulula ombaanga yoye nokukala tonana iimaliwa yoye pwaana omayindo gatya.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, niimaliwa mbyoka oyina ongushui yiivule, onkene iimaliwa yaTanzania oyina ongushu onshona oku eleka niimaliwa yaNamibia onkene aaNamibia oye wete kutya oyeli pombanda oku eleka naTanzania.

Yimwe yomombanga dhaNamibia ndjoka hadhi ithanwa Standard Bank , otayi gandja uuyelele uuyelele nkene hayi kwathele aakwashigwana kehe ngoka tapatulula ombaanga noshitayi shayo. Onkene tondoka nena wukapatulule ombaanga yoye yaStandard Bank.

Ombanga yotango yopashigwana okwali yina ethigathano moka kwali tamuvenwa omayovi omulongo nantano moondola dhaNamibia. Oya etako ashike omusholondondo gomadhina gaamboka kwali yavene mehulilo shiwike ndika.

Yimwe yomoombaanga dho moNamibia ndjono hayi ithanwa Nedbank, otayi ulike nkene omukwashigwana wuna oku mona mo aanuulingilingi mboka haya iningi yafa oyo ooyene yombaanga uuna ya hala oku ku lila oshimaliwa shoye.

Omukadhona goshipala ta shi imemeha azala iikutu iiludhe athikama mositola yokulanditha oongodhi dhopeke osho wo ookompiuta, ha ya pangele iinima mbyoka ha yi kwatakanitha nomaungomba.

Omafo gaali ngiimaliwa ya Tanzania, hoka takuminika omusaane timemeha omukulukadhi akutumba wo, ayihe ngele oweyitula kumwe otayikupe eyovi lya Tanzania.

Iilandithomwa mbyoka hayi ningwa koonyala okuzilila miipa yiinamwenyo mbyoka ya sa. Otaku monika omapaya ga ningwa miipa yoongombe, oongaku dha ningwa miipa yoondoongi nosho wo uundjato wa ningwa miipa yiikombo.

Omafo gaali giimaliwa yaTanzania ongushu yomathele gatano shimwe otashi monuka shin omusamane goomvula dhopokati noshikwawo otashi monika wo omukulukadhina luutumba ta yalula iimaliwa ye.

Ombaanga ya Namibia ndjoka hayiithanwa nedhina Bank Windhoek, oyatulako ethigathano lyopangodhi yopeke ndyoka tali venwa oondola dha Namibia omayovi gaali. Ishangitha nena ngweye wuvene woo.

Yimwe yomoombaanga dhaNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank, ohayi gandja omawuwanawa kwamboka haya tsike omiti pomahala gayoolokathana, onkene ano tameka okutsika omiti nena pomahala gayoolokathana ngoye wiimonene omawuwanawa okuza koNedbank.

Okapandi kiimaliwa yomafo gaAmerica keli poka taafula mpoka puna wo omuntu ta yalula iisimpo yili pwhala lya yoloka. Oodollar dhaAmerica odho dhina ongushu onene oku yele kanitha niilongo iikwawo yili momanwnevi giili nogiili.

Omagumbo agehe gopamuthika gwopashinanena oge na iipundi niitafula mbyoka hayi lilwa kaayenda nota yi monika ya yela ya silwa oshimpwiyu kehe ethimbo ano natu longeni nuudhiginini opo tuka landeni iinima yetweni yatya ngeyika.

Elongitho nayi shoshimaliwa moshilongo oshinima sha nika oshiponga, hashi eta ehumo komesho koshilongo liye pevi nonkene ayaluli yoshimaliwa nakalelipo yoshilongo pashimaliwa oya pumbwa ya kale ha shanga iimaliwa ayishe mboka nankene tayika longithwa moshilongo

Omahala gokulandithila omalovu oshowo iikulya ohaga kala guudha uuna omwedhi gwasa oshoka kehe inahala oku teleka megumbo nenge anye shoka hanu shito oshoka okuwete kutya okuna oshimaliwa shagwanenena nokwa hala iiyuvithe nawa.